Uuna to ka talelapo koshilongo shimwe, omuntu oha taambathana iimaliwa mbyoka eya nayo niimaliwa yo moshilongo moka. Opo shi kale oshipu kuye oku landa kehe shimwe.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi ka kwashilipaleka ethigathano lyokumbwinda ndono tali katameka muga 4 sigo ga7 Apilili 2024 ko Olympia pehala lyokumbwinda.

Ombaanga yoStandard Bank ohayi gandja omayakulo ngaashi okupungula mo oshimaliwa shoye eto keshi kuthamo uuna weshi pumbwa. Otovulu wo okwiisindanena mo iinima oyindji ngaashi oondjato oshowoo oshimaliwa.

Uuyuni woshimaliwa kehe gumwe ota vulu a kala e na oonkondo uuna e na oshimaliwa, opo oopaleke olukalwa lwe. I ilandele iinima ngaashi: iipundi, iitaafula omatyofa gopashinanena noku opaleka egumbo lye.

Omuntu owuna oku longa nuudhiginini, opo wu iilikolele oshimaliwa shoye, shono tovulu okulanda kehe shimwe shoka wahala. Muuyuni woshinane ngele ku na oshimaliwa nonkalamwenyo yoye itayi kala yi li nawa.

Oonkondo muuyuni wo paife ooshimaliwa oshoka oshimaliwa oto vulu oku shi longitha oku landa iipumbiwa yoye ya kehe esiku. Oto vulu oku ka talelapo kiilongo ya yoolokathana uuna wuna oshimaliwa.

Omiti, iimeno ya simana noya pumbwa okusilwa oshimpwiyu, oshoka oyi li onga oonzo dhiinima oyindji onga omuzile ,iipilangi noshowo iitungithi oyindji.

Oshili shasimana muuyuni wo payife wu longe nuudhiginini opo wu I monene oshimaliwa sho no tovulu okulongitha ngaashi okulanda olukalwa lwoye oshowo iipumbuwa yo ye ya kehe esiku.

Omahala gomangeshethelo, omo mono omuntu hoyi wukalande iipumbiwa yoye. Ano ohamu kala nee mwayela nawa, mo omwa pakelwa nawa, shono hashi kala oshipu komulandi a mone shoka takongo.

Ongeshefa ohayi eta omayakulo popepi naantu yomomudhingoloko gwontumba, noshowo okugandja oompito dhiilonga kaakalimo, opo yi ilikolele iiyemo yawo yavule okwiikwatha nayo.

Owu li wa hala okuninga gumwe gwomaasindani yatano aanelago mo ku hinga ohauto . Wu isindanene oshimaliwa shoye sheyovi limwe ,omathele gaheyali nomilongo ntano . Ano inda poshitayi shombaanga yoBank Windhoek wu imonene mo uuyelele owundji.

Ongeshefa oshinima shimwe shono sha simana, oshoka oho gandja iilonga kaakwashigwana yomoshitopolwa, oshowo okuya etela omayakulo popepi.

Oongeshefa odhindji odhina omashina ngono omuntu hokutha ashike iinima mono eto vulu okuyi vigitha wumone ondando yawo kutya oshina ingapi opo wu wape wuvule nenge iti vulu okushi landa.

Uuna toyi kiilongo yimwe toka talelapo oshi li sha simana wu tseye oshimaliwa shoka hashi longithwa koshilongo hoka opo wu tseye mpoka wo to vulu kupingakanitha iimaliwa yoye wu yande okukengelelwa.

Owuli wahala olusheno lwoketango? Dhengela ombaanga yobank Windhoek opo wu i monene uuyelele nkene wuna okuninga opo wu mone olusheno lwoye lo ketango.

Oshimaliwa osho shili esipamugongo lyonkalamwenyo yopaife. Otovulu okushi longitha iinima oyindji ngaashi okulanda iikulya, oonguwo oshowo okufuta yoye iipumbiwa yomegumbo.

Muuyuni woshinanena ngele owa hala olukalwa lwoye lu kale lwo opala, ilikolela oshimaliwa, opo wu ilandele iinima mbyoka ngaashi omatyofa, oshowo oosikopa dhi kale tadhi monikitha olukalwa loye nawa.

Omuntu owapumbwa okulonga nuudhiginini opo wu ilikolele oshimaliwa shono shili onga esipa lyomugongo lyonkalamwenyo , wiilandele kehe shimwe shoka wahala oshowoo okutungitha olukalwa lwoye luli nawa.

Dhindhilika iimaliwa yo shilongo shoye, yo mafo nenge iikukutu opo wukale wushi mbyoka ha yi longithwa naa mbyoka ihaa yi longithwa.

Aantu mboka yi ilongela uungomba kiiputudhilo yo pawungomba, ohaya longo iinima oyindji ngaashi oosikopa, oombete, omashofa nayilwe oyindji.

Omuntu ngele wuna oshimaliwa oho landa iipumbiwa yoye ayihe mbyoka tayi opaleke olukalwa loye, ngaashi iipundi, omashofa, omasipili noku payinda olukalwa loye nolwaala ndjoka tayi opalele.

Aanangeshefa oyo aantu ya simana, oshoka ohaa eta omayakulo popepi noshigwana. ohaa gandja woo oompito dhiilonga omuntu opo a wape iimonene iiyemo ye a wape iikwathe nayo.

Oshimaliwa osho shimwe tashi dhana onkandangala muuyuni woshinanena. Oto vulu okushi likola ngoye wu iilandele iinima ngaashi iitafula yoshinanena oshowo iipundi mbyono yoshinanena tayi monika nawa ngele yi li molukalwa lwoye.

Oombaanga odhina omayakulo ga yoolokathana, ano ombaanga yo tango yo pashingwana oyi li tayi landitha nenge ta yi gandjaa eshina lyokuninga okoothiwa kondando yi li pevi lela.

Ombaanga yoBank windhoek otayi ke ku etela ethigathano ewanawa ndjono tali ka kala koshiputudhilo sha UNAM koshakati. Aanaskola mboka haya futilwa kehangano lyaanaskola oya tegelelwa yaka kuthe ombinga tuwayimina.

Longitha iiyemo yoye mbyoka wapungula nombaanga yo Fnb oku futa ehala lyomatalelepo ehulilo shiwike limwe, ndono ta li kotha oondola omayovi omulongo na gatano, opo wu ninge gumwe gwomaahogololwa ya tano mboka ta ya ka sindana.

Kutha ombinga methigathano lyombaanga yoBank Windhoek, ngweye wuninge gumwe gwomaasindani yatano mboka taya kasindana oshimaliwa shondando, eyovi limwe nomilongo ntano. Aasindani mboka yatano otaya ka hogololwa momasiku gatano gaFebuluali, omayovi gaali nomilongo mbali nane.

Oshimaliwa osho onkondo kamana. Ano oshimaliwa oto vulu okushilongitha okulanda iipumbiwa niiyopalekithi yoye yomegumbo ngaashi oombete, iitaafula, omalapi, omakumbatha, niikuusinga nayilwe.

Tseya ondando oshowo ongushu yiimaliwa yiilongo ya yoolokathana, sho shi kale oshipu kungweye uuna to talele po iilongo.

Owuli omunangeshefa ? Longitha okakalata koye kombaanga yoFNB. Hoka koondjo ,opo wu wape wu kokeke ongeshefa yoye pashimaliwa oshoka ohwii monene mo omawuwanawa ogendji.

Oshimaliwa oshi li sha pumbiwa komuntu opo a lande iiyopaleki ye yokolutu naambyoka yomegumbo. Ano, longa nuudhiginini opo wu ilikolele oshimaliwa.

Oshimaliwa osho oshinima shimwe tashi dhana onkandangala muuyuni wopaife. Ohashi vulu okulongithwa mokulanda iinima oyindji ngaashi osheenditho shoye, ongodhi yopeke nosho woo iikulya.

Omuntu owapumbwa okulonga nuudhiginini opo wu ilikole oshimaliwa ngweye wuwape wulande ngweye wu opaleke olukalwa lwoye ngaashi omatyofa, omathano gokomakuma nayilwe.

Ombaanga yoStandard otayi halele omayambeko aakuthimbinga yawo mboka yavene, ongaashi Risto Elago ngoka avene oshimaliwa shoondola $10000 taku landula Priskila Wilbard eli puutiyali avene oshiwaliwa shoondola $5000,taku landula Aubrey Jansen omutitatu ngoka avene.

Ombaanga yoFNB otayi kungilile aalongithi yawo kutya indila oshishona uuna weshi pumbwa, shoka ngweye tovulu okushi shunitha meendelelo.

Uuna omuntu inaa longa nuudhiginini ke na esiku I ilikolele oshimaliwa. Ano longa nuudhiginini wu kale gumwe go mwaa mboka ye na oshimaliwa mboka taya vulu okulongitha oshimaliwa shoka a lande kehe shoka a pumbwa monkalamwenyo ye.

Oshi li sha simana opo wu kale wo opaleka pehala lyongeshefa yoye ngweye wu kale we li pakela nawa, opo li wape li hile aalandi.

Ombaanga yoNedbank ohayi gandja omayakulo ga yoolokathana, ano ethimbo limwe oto vulu okulongitha ombaanga yoNedbank oku endela oshimaliwa shoye shoka wa li wa sindana komahangano gamwe gi ili.

Muuyuni wopaife ngele omuntu okwa pewa oshimaliwa kaashishi shomoshilongo she nenge ahala oku katalelapo ohaya pingakanitha iimaliwa yawo opo avule okulanda nenge okwiikwatha nayo uuna eli moshilongo shoka kaashishi she.

Omahala gomangeshefelo ogeli gasimana unene oshoka moka omuntu to vulu oku ya e to landa shoka wahala nenge okuninga ethaneko lyaashoka toya wulande nale, oho vulu woo okutsakanenamo naantu yayooloka mboka taye kupe omauyelele giili nogiili.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa mbyoka hashi longitha. Iimaliwa mbyono ya kwa shilipalekwa kehangano enene lyomoshilongo moka. Ano kehe omuntu okwa pumbwa nee oku longitha oshimaliwa shoka opo a hupithe onkalamwenyo ye ya kehe esiku.

Omiti odhili dha simana, oshoka ohamu vulu okulongwa iinima iiwanawa hayi vulu oku kwatha omuntu ethimbo ne thimbo ngaashi iipundi yoku kuutumba noshowo iitafula.

Kutha ethigathano mokuhinga uuthanguthangu, ndono lya kwa shilipalekwa kombaanga yoNet bank ngoye wi i sindanene omauwanawa ogendji.

Iihape oyasimana oshoka ohayi gandja oonkondo kakwayita yoolutu una omuntu toyi makele, osho wo omuntu oto vulu okuyi kuna momwaalu ogundji ngoye wuwape okuyi landitha opo wo mone mo iimaliwa yoye.

Owuli omunasikola? Ano pungula oshimaliwa shoye nombaanga yoNedbank. Ano inda wukakonge uuyelele nkene wuna okushi enda. Ano kala wuli poomvula okuza pomulongo nahetatu sigo omilongo mbali nahamano.

Uuyuni wopayife aantu otaya longo nenge taya ningi iimaliwa pakulanditha iimaliwa okuziilila komalungula . Ano tolanditha oshimaliwa nenge to landa oshimaliwa shoshilongo shimwe shi ili.

Pethimbo ndino lyoshinanena oshimaliwa osho shili tashi dhana onkandangala unene pankalathano yomuntu nomuntu , oshowoo okushilongitha pauwanawa owundji monkalamwenyo yomuntu.

Uuna omuntu ena oshimaliwa ohashi imonikila uunene kolukalwa lwe, mono twaadha elu opaleka mono twaadha mo iinima ngaashi omatyofa, iipundi, ombete ombwaanawa noya yela nawa.

Oshili sha simana opo wu tote ongeshefa ngoye wuyi ete popepi naakwashigwana yopomudhingoloko. Opo yeku longele wu yape iiyemo, shono taya vulu oku ikwatha nayo.

Owe shi tseya tuu kutya oto vulu okwiilandela ongodhi yoye yoIphone 16 nena nombaanga yoNedbank? kutya oyoludhi luni moongodhi ndhoka nolwaala ndoka wa hala oto vulu okuyiimonena nombaanga ndjika.

Longitha okakalata koye koBank Windhoek uuna tolanda opo wiimonene ompito yo kuya methigathano lyokusindana okayenditho koye ko Gondwana.

Ohashi kala sha simana sho oshina oshilongo uuna mongeshefa muna iinima yapakelwa melandulathano, shoka hashi kala oshipu komulandi uukilile owala kwaashoka a hala ye kaamane po ethimbo.

Omuntu owu hole oku kala wuna olukalwa lwa opala, moka muna iinima ngaashi:omasofa, iikusinga, oo radio noo TV woo.

Muuyuni woshinanena ngele kuna oshimaliwa oho talikako onga omuntu waana oshilonga. Ano longa nuudhiginini opo wu ilikolele iisimpo yoye wumone onkalamwenyo yoye ompu, ngoye wu ilandele kehe shimwe shoka wahala.

Uuna waya mombaanga wahala oshimaliwa oshindji , opuna uushina mbono hawu longithwa okuyalula iimaliwa noku kwashilipaleka nokutya oshimaliwa shono wapula osho ngaa tashi gandjwa.

Aasindani mboka yali ya kutha ombinga methigathano lyoGondwana weekend vouchers, oya li yamono oshimaliwa shi thiike poondola omayovi omulongo nagatano koomuma.

Pomahala gomangeshefelo ohapukala puudha aantu yomaludhi gi ili no gi ili. Yamwe oyeya okulanda yamwe oyeya okutala, uuna ngele yamono oshimaliwa tayeya yalande shoka yali yamona.

Owu li omulongithi wombaanga yoBank Windhoek, ano inda poshitayi kehe, wu ka mone ko uuyelele nkene wu na okupungula oshimaliwa shoye kombaanga yoye.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi londodha aalongithi yawo kutya kayi na esiku yiku endeleleke mokuninga omataambathano, ashike kotokela aakengelekedhi oshoka oyo owala haya vulu oku shi ninga

Oshi li sha simana opo wu tseye iimaliwa ya yooloka yiilongo yiili opo shi kale oshipu ku ngoye uuna ngele wa hala okushendja wu tseye kutya oshimaliwa shoka to pewa oshi li ngaa mondjila nenge iha shi longithwa moshilongo moka.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi pandula Henda Marais, ngono e li omulandi dhingi noku li a sindana wo oshimaliwa shi thike pomayovi geli gaali. Ano ila nena, wayimina ombaanga ndjika noku yi talela po poshitayi kehe shili popepi nangoye.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi ka kala koWindhoek Country Club Resort and Casino hono taku ka kala omangeshefelo gaatalelipo ano inda wukii monene omauyelele ogendji.

Ombaanga yo Bank Windhoek ohayi ende tayi andjane ke omayakulo gawo noku gandja omauyelele pomahala ga yoolokathana mpoka to vulu okuya eto pula omapulo ngele ku uvite ko.

Ano tseya onomola ndjoka ho longitha nombaanga yoFNB, nonomola ndjoka ho tuminwa opo wu kaleke oshimaliwa shoye megameno, ano ontseyo oshinima sha simana, okwiikaleka kokule nokukengelelwa.

Muuyuni wopaife omuntu kehe okwa hala akale ena olukalwa taku monika nawa. Oha longo ihe nuudhiginini opo iilikolele iisimpo awape alande iinima yomegumbo mbyoka hayi opaleke nohayi monikitha nawa egumbo ngaashi omatyofa.

Ano gandja omaiyuvo goye kombanga yotango yopashigwana, opo wukale wuna omito wuninge gumwe gomuyotango mboka tayaka sindana oshimaliwa sheyovi okuya kogodhi yoyeelela.

Longitha okakalata koye kombanga yobank windhoek uuna to landa mefudho opo wu isindanene shono hashi ithanwa maidives shono shongushu oodola omayovi omilongo hetatu dhaNamibia.

Oshimaliwa osho tashi dhana onkandangala muuyuni woshinanena. Waa shina, owa talikako onga omuntu keena omadhiladjilo geli nawa. Ano longa nuudhiginini opo wu ilikolele iimaliwa yoye.

Ombaanga yoyango yopashigwana oyina omilandu ndatu dhokupungula oshimaliwa, ano yadhengela konomola tayi landula 061 299 2222wu i monene uuyelele.

Oshili sha simana opo wu tseye ongushu yo shimaliwa sho moshilongo shaAfrica mono tashi ku wathele uuna wa hala okh ka talelapo iilongo yaAfrica owushi bale no kutya koshilongo hono toyi, oshimaliwa shono shkmo shilongo mono tozi oshina ngushu yi thike peni.

Ongeshefa odhili pa maludhi nomaludhi. Opuna aanangeshefa mbono haya landitha iinima ngaashi oombete, iipundi, iitafula ,oshowo niipundi.

Tseya oshimaliwa shoshilongo shoye koombinga adhihe, opo wu yande uulingilingi nokukengelelwa, oshoka limwe lyomomasiku oto ka adha to longitha oshimaliwa shoka ihaashi longithwa.

Muuyuni wo paife oshimaliwa osho shi li tashi dhana onkandangala, waa he shina kuna shi to longo monkalamwenyo yoye oshoka kehe shimwe wa hala ouna okushi konga uuna wuna oshimaliwa.

Oshili shasimana wuye po katayi kehe kombanga yo Bank Windhoek wuki monene uuyelele wa nkene wuna okupungula oshimaliwa shoye no mbaanga ndjoka.

Ano ninga oshimaliwa uuna to yogo omeya oshinano oshile. Ethigathano ndika olya kwashilipalekwa kombaanga yoNedbank. Ano kutha ombinga opo wi iilikolele iisimpo yoye.

Tuma oshimaliwa pamukalo gongodhi nombaanga yo Bank Windhoek shono hashikala oshipu ano oto vulu wuye wuka konge uuyelele kombaanga ndjoka nkene wuna okusheenda opo wutume oshimaliwa shoye kutya okaakwa negumbo lyoye.

Omahala gomangeshefela omo moka omuntu ha adha iipumbiwa ye yesiku kehe. Ano aantu ohaa yi yaka konge iipumbiwa yawo komahala ga yoolokathana, yo taa tsakanene naantu mboka taye yape omauyelele ga yoolokathana.

Ombaanga yoBank Windhoek ota yi ka shendja oondado dhayo okutameka poopelesenda omulongo oshinkwanu yimwe mbali ntano tayi yi poondado yo poopelesenda omulongonayimwe oshinkwanu yimwe mbali ntano tayi yi poopelesenda omulongonayimwe.

Ombaanga yaNEDBANK otayi lombwele iilyo yawo kutya, okutuma nenge oku kuthako oshimaliwa kombaanga shoka sha tumwa nongodhi Oshinima oshipu, oshoka ethimbo limwe uuna oshimaliwa sha tumwa kongodhi hoka, ohashi kala ashike hoka sigo uuna toshi kuthako opo tashi ziko.

Ombaanga yotango yopashigwana oyi na uukalata wombaanga wayoolokathana, opo wu imonene uuyelele mbuka ta dhengela konomola tayi landula 0612992222.

Ombanga YoFNB ota yi kunkilile kutya oshi li sha simana mefudho lyokwenye wu tale iinima ngaashi tayi landula: omatayiyela, omalamba oshowo ngele owu na omahooli nomeya ga gwana moshiyenditho shoye.

Ongeshefa oshinima shimwe sha simana, oshoka omo mono omuntu ho gandja iilonga osho woo oho monomo iimaliwa uuna aantu ta ye ya okulanda iilandithomwa yomongeshefa yoye.

Muuyuni wopaife aantu ota ya dhana shoka ha ku tiwa anuwa oforex exchange, ano tolanditha iimaliwa pamukalo gwongodhi, ano tseya kutya uunake wu na oku landitha nokulanda oshimaliwa miilongo ya yoolokathana.

Ehumokomeho oshinima oshiwanawa, lyo oli li ta li endele pamwe nombaanga yo Nadbank. Ano paife omuntu ito kala we ho yi meni lyombaanga wu ka pungule oshimaliwa shoye, shino oto vulu oku shi ninga pondje, ano ya talelapo nena opo wi imonene uuyelele.

Iisimpo oya pumbiwa uunene muuyuni wopayife, oshoka oyo ha yi dhana onkandangala. Omo moka tovulu oku ilandela oonguwo dhoye, oku opaleka olukalwa lwoye oshowo oku ilandela iiyenditho yoludhi ndoka wa hala.

Aantu mboka ya ya kooskola dhopawu ngomba ohaya vulu okundulukapo iinima oyindji ngaashi, iitaafula, iipundi mbyono haya longo okuziilila momiti.

Muuyuni woshinanena iilongo otayi landithathanitha iimaliwa, opo yi tale ongushu yiimaliwa yiilongo yawo.

Oositola odhindji ohadhi kala dha pakelwa nawa. Dhina omikweyo dhuukilila nawa . Opo shi kale oshipu oku hogolola komulandi Shoka ahala noku mona shoka ahala pwaana ekwatokwato lyasha.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi tseyithile aakwashigwana yomoNamibia kutya iitayi yawo yimwe otayi adhika ngaashi moondoolopa ndhi: Otjiwarongo, Oshifo, Swakopmund AK Plaza, Oshakati, noshowo moOngwediva ano keya talele po nena.

Omahala gomangeshefelo omono twaadha muna aantu yayoolokathana ye ya okutala, yamwe oye ya okulanda iipumbiwa yawo yakehesiku yekiikwathe nawa. Aanangeshefa ohaya gandja wo oompito dhiilonga kaakwashigwana yawape yiimonene iiyemo yawo yekikwatho wo nayo.

Ombaanga yoBank Windhoek ohayi ende nomahala tayi andjaneke omayakulo gawo unene pomahala mpono pwanika omangeshefelo. Ano kala to tala po ngoye wumone ngele opo yeli ngoye wiimonene uuyelele kombinga wombaanga ndjoka.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi londodha aalongithi yawo kutya ino indila oshindji, ano indila ashike uuna sha pumbiwa shono to vulu oku shi shunitha meendelelo.

Muuyuni wopaife una wuna oshimaliwa otovulu okwiilandela iinima oyindji ngaashi iipundi, omatalashe osho wo iikusinga opo woopaleke olukalwa lyoye.

Ombaanga yoStandard ohayi tya pula nokudhimbulukwa weshi ngoka haku ti wa omwedhi omumbulawu, ano ninga oshilyo shombaanga yoStandard wutya pule pamwe nayo.

Ilikolela oshimaliwa shoye ngoye wuvule okutunga olukalwa loye pamuthika gulu nawa, oto vulu woo okulanda iinima yometungo lyoye ngele wuna oshimaliwa shagwana.

Ombaanga yo FNB otayilondodha kutya ikaleka kokule no ku hehela, hehela uuna shapumbiwa shono to vulu okushunitha pethimbo.

Ombaanga yoBank Windhoek oyali yagandja omagano moka mwakwatelwa omatete osho wo iinikithi nawa yomoonkwapa.

Omuntu ethimbo limwe owu na okukala ho ningi omayalulo shi na sha niimaliwa, oshoka aanangeshefa oyendji ohaya longitha iimaliwa mbika okufuta aaniilonga noshowo okulanda iipumbiwa yawo yomoongeshefa oshowo yawo yomoonkalamwenyo.

Muuyuni woshinanena otu na aantu mboka ya longwa oku za kosikola dhopaungomba. Mboka haya ningi iitafula oshowo oku opaleka omalukalwa. Lyo lyi kale ta li monika nawa, na kehe gumwe okwa hala owala oko a tala hoka.

Ethimbo lyehulilo lyomuvo lyaDesemba longitha okakalata koye yaBank Windhoek opo wu isindanene oshimaliwa shoye shoN$ 20 000 uuna tolongitha okakalata koye okulanda mongeshefa kehe.

Ombaanga yo Bank Windhoek oye eta po omukalo omupu ngoka to vulu okulongitha opo wu tume oshimaliwa nongodhi. Ano thinda okanyothi yimwe ,one, onola, okanyothi, ombali, omugoyi, nontano nokahasha eto dhenge, to landula omalombwelo.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyithile aakwashigwana kutya oyi na eshina lyokuyoga li na ondando yi li pevi. Olya li li na ongushu yooN$ 8 799, ashike paife oto li adha ashike kondando yooN$ 7 999.

Oshimaliwa oshi li esipamugongo lya kehe shimwe shoka tashi inyenge muuyuni paife, ano longa nuudhiginini wu imonene iimaliwa ngoye wu ilandele kehe shimwe shoka wa hala.

Oshili shasimana wulonge nuudhiginini ,wu ilikolele oshimaliwa shoye, ngweye wutunge ongeshefa ndyono tayi etapo iimaliwa oyindji uuna tolanditha iinima yayooloka ngweye wugandje iilonga kaakwashigwana

Kutha ombinga methigathano lyokuhinga uuthanguthangu, ngoye wu ninge gumwe gomaasindani yatatu. Ethigathano ndika olya kwashilipalekwa kombaanga yaNedbank.

Oto vulu oku sindana yimwe yomiisindanwa itatu, uuna tolongitha ombaanga yoFnb, iisindanwamo ongaashi, oshimaliwa shoo$3500.00, okompiyuta yo ye yopeke oshowo ongodhi yo ye yopeke.

Muuyuni woshinanena oshimaliwa osho shili tashi dhana onkandangala monkalamwenyo yomuntu kehe, nuuna waana oshimaliwa nonkalamwenyo yoye itayipupala , oshoka kehe shimwe tashii inyenge opo wuhumithe onkalamwenyo yoye yiye komeho owuna okulongitha oshimaliwa.

Iisimpo oyi li onga esipa lyomugongo lyonkalamwenyo, oshoka oyo ili thimba yina ongodhi ngele tashiya pu kehe shimwe shoka wa hala okulanda.

Oshimaliwa osho shili esipa mugongo lyonkalamwenyo yomoshinana, uuna waana oshimaliwa kunashito vulu okulonga ano longa nuudhiginini opo wiilikolele iisimpo yoye wuninge onkalamwenyo yoye ompu.

Oshimaliwa oshili esipamugongo lyonkalathano , oshoka uuna waana oshimaliwa kuna shi tolongitha. Ano longa nuudhiginini wu wape okulanda kehe shoka wahala oshowoo wukale nolukalwa talu monika nawa.

Owuli onga omunangeshefa, ano kala wu na iilandithomwa ya gwana nawa opo waa uvithe nayi aalandi yoye.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi halele omayambeko omawanawa komukuluntu gwehangano lyoCapricon Group omusimanekwa David Nuuyoma.

Omahala gomangeshefelo ohaga kala taga monika nawa uuna ga pakelwa melandulathano, onkene nomulandi oha kala a hokwa mo ethimbo alihe noha kala ena ano kutya ohandi ka landa peni iipumbiwa yandje, oshoka mongeshefa muno ohamu monika nawa mo omwayela nawa.

Longa nuudhiginini opo wu itungile olukwalwa lwoye talu monika nawa, ngoye wu ilandele iinima ngaashi; oosikopa, oombete, osho wo uutaafula womegumbo lyoye.

Ombaanga yo Ned bank oye etapo omukalo gumwe goku pungula oku ziilila kondje. Ano ya talelapo kiitayi yawo opo wumone uuyelele opo wushiwe nkene wuna okusheenda nonkene hashi longo.

Owuli wahala oku indji paleka iitekulwa namwenyo yoye? Ano dhengela kombaanga ya FNB wu imonene uuyelele nkene to pewa omukuli.

Pomahala gomangeshefelo, ohapu kala puudha aantu oyendji mboka ye ya okulanda iipumbiwa yawo, ohaya tsakanene po naantu mboka taye ya tulile mo omadhiladhilo omawanawa, shoka ye na okulanda naashoka yaana okulanda.

Muuyuni woshinanena aantu oyedji otaya dhana omathigathano gokulanditha iimaliwa oshowo okulanda oshimaliwa pangodhi. Ano tseya kutya uunake wuna okulanditha nokulanda oshimaliwa.

Muuyuni wongashingeyi ngele omuntu kuna oshimaliwa owatalika ko onga omuntu gowala. Ano oshimaliwa osho shili thimba yina ongodhi monkalamwenyo yomuntu kehe oshoka otovulu okushilongitha wu ilandele shoka wahala noku opaleka omalukalwa gawo.

Oongeshefa odhono dhili hadhi eta uuwanawa popepi ngaashi iipumbiwa yakehe esiku osho woo ohadhi gandja iilonga kaakwashigwana yopomudhingoloko opo yiimonenemo iiyemo yawo yiikwathe esiku nesiku.

Landa embakumbaku lyoye lyokupulula nenge nenge onga oshienditho nombaanga ndjoka yo Bank Windhoek embakumbaku lyoludhi ngaashi lyo John Deere otoli adha kombiliha lela.

Oonkondo odho iisimpo paife, ano omuntu okuna okulonga nuudhiginini ilikolele iimaliwa awape iikwathe nayo mukehe shoka ahala.

Humitha komeho ongeshefa yoye nombaanga yo Nedbank, pwaana oku gandja iihohela yasha, ano talelapo ombaanga ndjika yo wu mone uuyelele wa gwedhwapo nowundji.

Uuyuni woshinanena pomahala mpono hapu kala puudha aantu ogatungwa galondathana ngaashi oosikola nomahala gomangeshefelo opo mpono twaadha omatungilo gatya ngaaka.

Uuyuni wopaife aantu otaya pingakanitha iimaliwa yiilongo yi ili noyili yeyi ninga onga omangeshefelo gawo, ano mona ontseyo mwashoka ngoye wutameke wo gumwe gwomongeshefa dhoka.

Muuyuni wopaife aantu oyendji otaya landitha yo otaya landa, niimaliwa yoshilongo, shi ikwatelela kongushu yoshilongo shoka, nankene tayi ngeshefa.

Omiiti odhili dhasimana oshoka kudho ohamu zi iinima oyindji ngaashi uumbamba woku yogela, uutafula oshowo iipundi. Ano inashi pumbiwa oku tetapo omiiti adhihe. Una ngele oto tetepo omiiti kala wo to tsikepo dhimwe.

Oshimaliwa osho shili thimba yi na ongodhi monkalamwenyo yomuntu methimbo lyoshinanena. Ano omuntu oku na oku longa nuudhiginini opo a I ilikolele oshimaliwa a wape okulanda kehe shoka a hala monkalamwenyo ye.

Kutha ombinga methigathano lyoku tondoka ndono lya kwashilipalekwa kombaanga yoNEDBANK. Kehe omutondoki otaka tondoka oshinano shookilometa ntano sigo omulongo. Okuya methigathano owa pumbwa owala oku futa oondola ethele nomilongo ntano.

Owuli wahala oku ninga omuhingi? Ano longitha oka kalata koye kOmbaanga yaVenduka uuna to landa moongeshefa. Opo wu ninge gumwe gomaantu yeli omugoyi taya ka ivenena oshimaliwa shoondola omayovi geli gaali koomuma.

Patulula okambo koye nombaanga yobank Windhoek, opo wu kale to shendje iimaliwa yiilongo ya yooloka ano inda kobank Windhoek wukiimonene uuyelele.

Oshi li sha simana omuntu opo wu tseye ongushu yiimaliwa yiilongo yomuuyuni, sho shi kale oshihwepo kungoye uuna wa hala oku ka talela po kutya okoshilongo shini to yi shoka shi na ongushu yi li nawa.

Ohashi kala shili hwepo oku talela po omahala gi ili nogi ili omuntu wu tale nkene oshimaliwa sha longithwa onga oku landa omatyofa oshowo iitaafula nenge oku opaleka omalukalwa.

Oshimaliwa osho esipamugongo lya kehe shimwe tashi inyenge muuyuni. Waa shi na ano ku na oonkondo. Ano longa nuudhiginini, opo wi ilikolele iimaliwa wu wape wu ninge onkalamwenyo yoye ompu ngoye wi ikwathe kehe ethimbo.

Oshi li sha simana opo wu tseye iimaliwa yiilongo yayololoka mbyoka kayi shi yomoshilongo shoye , oshoka opu na iimaliwa yimwe mbyoka hayi longithwa miilongo oyindji ya fathana. Opu na wo mbyoka hayi vulu oku pingakanithwa opo wuyi longithe.

Oshimaliwa osho shi li tashi dhana onkandangala muuyuni woshinanena oshoka osho shi li to vulu okulongitha okulanda oonguwo, oohauto osho woo okutunga olukalwa lwoye lu li nawa.

Tseya ngoye ndhindhilika ongushu yiimaliwa yiilongo, opo shi kale oshipu kungoye uuna to ka talela po, kutya oshimaliwa shini hashi longithwa muuyuni awuhe.

Omuntu owa pumbwa okulonga nuudhiginini opo wu imonene iimaliwa mbyoka to vulu oku ikwatha nayo, onga okulanda nayo shoka wa hala.

Tuwayimina nombaanga yoNet bank kendiki lyomangeshefelo moVenduka ngye wukiimonene uuyelele nkene ombaanga yoNet Bank yaandjakanekwa muuyuni pautekinolohi.

Oshimaliwa osho oshinima sha simana, osho esipa lyomugongo lyoshilongo. O hashi longithwa okulanda iikwathitho yo moshilongo ,okufuta oondjambi dhaa niilonga naampoka ta tu pumbwa ekwatho.

Ninga ongeshefa yoye wu wape okukuta aantu ya wape yiimonene iimaliwa yawo ya wape yiikwathe nawo oku landa shoka ya pumbwa nokuninga onkalamwenyo yawo ompu, uuna yena oshimaliwa shoka shili esipamugongo lya keshe shimwe tashi inyenge muuyuuni woshinanena.

Dhengele ombaanga yoFNB, opo wu mone eyooloko pokati konomola ndjoka ho tuminwa komuntu nenge kombaanga nenge onomola ndjoka ho longitha uuna to longitha okakalata koye. Onomola ndjoka to vulu okudhengela oyo 061 299 2222.

Kutha ombinga methigathano lyoomeme ndyono to li etelwa nepandulo enene kombaanga yoBank Windhoek, opo wi imonene uuwanawa woye. Ethhigathano olya li lyi na oshimaliwa sha thikama pomayovi omilongombali nagahetatu.

Ombaanga yoBank Windhoek otayi ku halele omayambeko omawanawa ga gamenwa okutyapula oshituthi shoye sho koomvo kutya owuli konooli , komafuta, kofaalama nenge megumbo ino dhimbwaoku talela po ombaanga yoBank Windhoek.

Kutha ombinga methigathano lyokuhinga uuthanguthangu ngoye wu ilikolele oshimaliwa shoye shomondjato nomawuwanawa gamwe ogendji. Ethigathano ndika olya kwashilipalekwa koombanga yo Netbank.

Longitha okakalata koye kombaanga yotango yopashigwana uuna tolanda meengeshefa opo wuli monene omauwanawa ngaashi okukuthilwa ko ondando sho oshimaliwa shoye oshi pungulwe ngweye owushi longithe uuna wuli mo pumbwe ye endelela.

Longitha ombanga yoBank Windhoek uuna wahala okulanda osheenditho shoye, ngoye wiimonene uuyelele nkene wuna oku sheenda opo waadhe omalalakano gokulanda osheenditho shoye.

Oshili sha simana opo wu tote ongeshefa yoye yoku landitha iiyata nenge oohulukweya ngoye wu imonene oshimaliwa shoye shomondjato, shoka to vulu okwii kwatha nasho uuna wu na uudhigu.

Ninga ehogololo lyili mondjila opo wukale gumwe gomwa mboka aalongithi yoStandard Bank ndyoka tayi kuyakula noondjoundo no pethimbo, katote okakalata koye pethimbo.

Longitha okakalata koye kombaanga yoNedbank uuna to landa moongeshefa opo wu imonene ompito yokuya methigathano lyokuvena oshimaliwa sha thika poondola omayovi gatano.

Nkene aalongithi yombaanga yoStandard taya londodhwa kombinga nkene ondunge yopaunongononi ndjoka ya totwa po tayi kengelele ombaanga.

Tseya ongushu yoshimaliwa shoshilongo shoye, ngoye wu wape okulonga nuudhiginini opo wu yambulepo ongushu yoshimaliwa shoshilongo shoye yikale hayi longithwa pauyuni awuhe.

Tula egumbo lyoye megameno nombaanga yoFNB pethimbo lyokwenye manga inooya molweendo dhengela kombaanga konomola tayi landula onola ohamano oyimwe ondatu onola ohamano onola ohetatu oyimwe opo wu mone uuyelele wa shewa nawa.

Wa yimina ombanga ya Standard bank uuna tayi kakala pongeshefa yo Old Wheelers club pethimbo lyongula, ngoye wikii likolele iiyenditho mbyoka ya longithwa nale.

Ngoye onga wuli omukalimo gomoshilongo owu na okutseya oshimaliwa shoka shomondjila, nodhimaliwa shoka ihashi longithwa opo wu ikaleke kokule nuulingililingi, oshoka otoka iyadha wuli mokalimosho.

Oshili sha simana ongeshefa opo yikale yina endhindhiliko kutya ohayi landitha shike kombanda, opo yi hile aalandi yeye yatale shoka shili meni, ngele yeshimono kombanda.

Ano ombaanga yaBank Windhoek kayina okatongo, ano tota epungulo mbaanga lyoye nombaanga ndjika nena ngoye wupatululilwa omauwanawa goye ogendji gomuuyuni

Oshimaliwa oshi li esipa mugongo muuyuni woshinanena. Kehe shimwe tashi iinyenge okoshimaliwa ashike. Ngele kushi na ano onkalo yoye itayi kala ngaashi wa hala.

Longa nuupenda opo wiilikolele oshimaliwa shoye , ngoye wulande kehe shimwe shoka wahala . Oshimaliwa oshili shasimana oshoka ohashi longithwa piinima oyindji.

Oto vulu oku isindanena omawuwanawa gatati uuna to longitha ombaanga yotango yopashigwana. Omawuwanawa ongaashi oshimaliwa naayihe mbyoka tali endelele pamwe nuutekinolohi muuyuni woshinanena.

Longa nuudhiginini opo wu ilikolele oshimaliwa shoye. Muuyuni woshinanena ngele ku na oshimaliwa owa talikako onga omuntu ngoka keena oshilonga sha sha.

Longitha ombaanga yomoshilongo shoye, uuna to shendje oshimaliwa, opo wi ikaleke kokule nuulingilingi oshoka oto vulu wu pewe iimaliwa ihaa yi longo uuna to shendje molukanda.

Longa nuudhigini, opo wu ilikolele iimaliwa wu wape wu tunge olukalwa lwoye lu li pamuthika omuwanawa, ngoye wu wape oku ilandela iinima mbyoka tayi opalele ngaashi iitaafula, oosikopa, iipundi nosho tuu.

Owuna okulonga nudhinginini oshoka kehe shimwe wapumbwa muuyuni woshinanena otashipula oshimaliwa, onkene owuna okutula ombunda moshihwa opo wu ilikolele oshimaliwa ngweye wulande kehe shimwe wahala.

Longa nuudhiginini, opo wu imonene oshimaliwa ngoye wu vule okugandja omakwatho kaantu ya yooloka ngaashi: okulanda iikulya, okulanda oonguwo nenge wu vule okutunga olukalwa lwoye nenge ongeshefa ndjoka tayi vulu oku ku zila iiyemo oyindji.

Ninga oshilyo shombaanga yoBank windhoek ngoye wu imonene omauwanawa ogendji haga pewa aalongithi ayehe yoBank Windhoek. Wayimina ombaanga ndjika nena opo waa kalepo ko mauwanawa.

Pungula nombanga yo Bank Windhoek, oshoka oyina uuwanawa owundji niihohela yili hwepo nenge yishi okwiidhidhimikilwa dhila dhiladhila nawa manga inoolongitha oshimaliwa shoye.

Longitha okakalata koye koNet bank uuna tolanda meengeshefa opo wu mone ompito yokuya methigathano, ngoye wi isindanene oshimaliwa shathika ma pondando yomayovi geli gantano.

Tu wayimina nombaanga yoFNB kiiputudhilo iyali yomoNamibia ngaashi koUNAM nokoNUST, opo wu ki imonene uuyelele wa nkene omukuli gwaanasikola hagu longo.

Oshili shasimana ongeshefa yoye yikale ya opalekwa yo oya yela yo oyapakelwa nawa melandulathano opo shikale oshipu kaalandi opo yamone kutya oshike tashi ngeshefwa mono.

Oshili Sha simana opo wuninge ongeshefa yoye opo wuwape okweta uuwanawa popepi, okugandja iilonga ka kwashingwana yo po dhingoloko, okwi monena iiyemo wo.

Longa nuudhiginini opo wu imonene oshimaliwa shoye, ngoye wu wapwe wu tunge olukalwa lwoye gwopamuthika gwopashinanena, ngoye wu wape wutule mo iinima mbyoka tayi opalele onkalamwenyo yoye.

Koneka onomola ndjoka hayi longithwa ko FNB uuna tayi kudhengele opo wuyande okukengelelwa gwee kuukuthwe oshimaliwa shoye pamukalo guulingilingi.

Oshili sha simana opo wu tseye ongushu yiimaliwa yiilongo ya yooloka. Opo shi kale oshipu kungoye uuna toka talela po nokulongitha iimaliwa yiilongo ya yooloka.

Onkalamwenyo yomuntu kombanda yevi oyapumbwa oshimaliwa opoyiye komeho yoyikale yili hwepo. Uuna una oshimaliwa otovulu okuninga onkalamwenyo yoye ompu nomakwatathano goye geli nawa..

Oshili sha simana opo wu koneke oshimaliwa shomoshilongo shoye, oshimaliwa shoshili shoka tashi longithwa apehe moshilongo. Noshimaliwa shoka shili puumbudhi itaashi longwa. Ngoye wu ikambeke oku kwatwa po kopolisi wu falwe mondjedhililo molwa sho to longitha oshimaliwa shuumbudhi.

Kutha omathigathano gi ili nogi ili opo wu imonene uuwanawa noku tameka oku pungula nombanga yotango yoshigwana. Ngoye wu imonene omawanawa ogendji taga zi ili mombanga yotango yopashigwana una toyi longitha.